Suuraa kana irratti kan nuti arginuu, dubartii baayyee miidhagdee jirtudha. Uffata baayyee miidhagaa ta'e uffata aadaa bifa bareedaan kan hojjetame uffattee rifeensa haala bareedaadhaan sirreeffattee yeroo isheen dhaabbachaa jirtu kan nuti arginu.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun nama beekamaa goota beekamaa Oromoon qabdu keessaa tokko kan ta'e, nama beekamaadha. Maqaan isaa obbo Baqqalaa Garbaa jedhamuudhaan kan beekamu nama siyaasaa nama cimaa Oromoon qabdu keessaa isa tokko dha.

Kan naannoo kanatti argaa jirru mana baay'ee ijaarsisaa turedha. Manni kunis kan inni jedhamee waamamu citaa jennee kan nuti waamnudha. ala isaatti kan arginu meeshaalee manaaf oolan alasaarra kan jiran manaan alatti kan baafamii jiranidha jechuudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun suuraa ibsituu dhaabbata tokkoo kan ta’e dhaabbatichis dhaabbata miidiyaa Oromiyaa Biroodkaastiing Neetwoork jedhamuudhaan beekamu naannoo Fiicheetti kan argamu biraanchii isaati jechuudha

Kan nuti asirratti argaa jirru kun meeshaalee elektirooniksi keessaa isa tokkodha. Meeshaan elektirooniksi kun "laptop" jennee kan nuti waamnu, Bifa salphaa ta'een wantoota gara garaa ittiin hojjachuufi wantoota gara garaa irraa dubbisuudhaaf kan nu fayyadanidha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun dargaggeessa bareedaa haala bareedaadhaan rifeensa isaa sirreeffatee jirudha. Haalli sirreeffannaa rifeensa isaas aadaa Karrayyuu kan ta’e keessaa tokkodha. Aadaan kun aadaa bareedaa Oromoon qabdu keessaa isa tokkodha.

Kan as irratti argaa jirru kun loltootadha. Loltoonni kunis loltoota Itoophiyaa yoo ta'an, biyya kan eegan, nageenya biyyaa kan kabachiisanidha.

Kan asirratti argaa jirru namichi daawwannaadhaaf bahee jiruu fi akkasumas yeroo inni suuraa kaasuudhaa biqiltuu tokko kan daawwachaa jirru yommuu ta'u, naannoo isaaniitti bishaaniifi akkasuma bosona gara garaa illee kan arginuudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, nyaatadha. Nyaanni Kunis waantota garaagaraadhaan kan qophaa'e yoo ta'u , asirratti kan inni ittiin qophaa'e kan nuti arginu buddeenadha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu namoota yookaan maatii mana tokko keessatti taphachaa waliin kolfaa akkasumallee wantoota garaagaraa walitti agarsiisuudhaan waliin yeroosaanii dabarsaa jiran argina.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru hordoftoota amantaa ortodoksii fi yeroo isaan amantaa isaanii iddoo tokkotti walitti qabanii waaqeffachaa jiranidha; bifa bareedaa ta'een uffatanii yeroo isaan amantii isaanii gaggeeffataa jiranidha jechuudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun meeshaa faayaaf qophaahe gosoota garaa garaan qophaahee kan jirudha. Gosoota baay'ee mimmiidhaganiin kan faayaa yeroo miidhaginaa uffatamu, kan dubartoonni baay'inaan uffatan kan ta'edha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun gosoota allaattii keessaa tokko kan ta'e biftisaa gurraacha kan ta'e yoo ta'u, maqaan isaallee kan ittiin beekamu quraa jedhamee kan waamamudha.

Kan asirratti argaa jirru kun barattoota baay'eedha. Barattoonni kun yeroo isaan mana barumsaa isaanii dhaqaa jiranidha. Barattoonni kunis uffannaa wal fakkeessituu uffatanii kan jiran 'yuunifoormii' jennee kan nuti waamnu wal fakkeessituu isaanii uffatanii, yeroo isaan gara mana barumsaa isaanii deemaa jiran argina.

Suuri nuti asirratti argaa jirru kun dhaabbata bishaaniidha. Bishaan hojjetamee qophaa'ee, dhaabbatichi kan qopheesse eebbifamee hojiidhaaf ooledha, dhaabbata guddaa bishaaniin jechuudha. Kana argina asirratti.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu durbee baay'ee faayamtee miidhagdee jirtudha. Dubartiin kunisi uffata naannoo Arsii kan uffattee jirtu dha. Akkasuma illee yeroo isheen uffata kana uffattee suuraa ofiishee kaasaa jirtu dha kan nuti arginu.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun suuraa yeroo namoonni bishaan hojjetamee eebbifamu; akkasumas bishaan kana immoo dhuganii ilaalanii eebbisiisanii deemuuf kan jedhanii dha. Namoonni bakka kanatti argamanis bishaan kana eebbisiisuuf warra bakka kanatti argamanii dha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun, suuraa baayyee faayamee babbareedee kan inni beekamus uffata aadaa Oromoo kan ta'edhaa. Uffanni kun baayyee kan miidhaguu akkasuma illee naannolee garaagaraa godinoota garaagaraatiin faayamanii warra asitti argamanidha jechuudha.

Kan nuti asirratti argaa jirru bishaan qulqullina isaa eeggatee gabaadhaaf gurgurtaadhaaf qophaa'uu dha. Bishaan kun maashina keessa galuudhaan, bifa bareedaa ta'een gabaadhaaf kan dhiyaachuuf qophaa'ee dha.

Iddoo kanatti kan nuti argaa jirru dubartii tokkodha. Akkasumallee naannoo isheetti kan nuti arginu sanyii nyaataaf oolu boqqoolloodha. Dubartiin kun ooyiruu ishee keessa deemtee yeroo isheen qabeenya ishee kana ilaalaa jirtu daawwachaa jirtudha jechuudha.

Wanti nuti asirratti argaa jirru kun uffatadha. Uffata aadaa Oromoo kan ta’e, naannoo Oromiyaa keessatti baay'inaan beekamtii kan qabudha. Bifa bareedaa ta'een kan hojjetamee jirudha jechuudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, dibata rifeensaa kan ta'e dhiirotaaf akkasuma dubartootaaf kan oolu dibata rifeensaati. Dibatni kun nyaata rifeensaa jedhamuun beekama. Maqaan isaa akkuma asirraa arginu zeeniz (zenith) jedhamuun beekama.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu namoota lamaafi akkasumas illee gaarii harjistu tokko argina. Gaarii harkistuun kun qoraan feetee yeroo isheen deemaa jirtudha kan arginu. Dudduuba isaaniitti immoo baankii Abbaay kan argisiisudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu ijoollee xixiqqoo dubartii tokko waliin kan dhaabbachaa jiranii dha. Ijoolleen kunis haala ittiin nyaata qopheessan kan barachaa jiranii dha. Kan nuti arginus nyaata qopheessuuf yeroo isaan qopha'aa jiran kan nuti arginuu dha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu Kun meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnuu innis teessoo dha. Teessoon kunis wantoota addaa addaa kan nuti arginuu dha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun meeshaa bareedaa mana keessatti fayyadudha. Kunis yeroo garaagaraa nyaata kan ittiin dhiyeessan. Akkasumas, wantoota garaagaraa keessa gochuudhaaf namoonni itti fayyadamanidha jechuudha.

Kan nuti iddoo kanatti argaa jirru kun barjaadha. Barjaan kunis kan inni ibsu mallattoo dhaabbata hojiisaanii yeroo isaan itti beeksifachaa jiranidha. Kan mana siree yookaan iddoo bultii kan ittiin ibsachaa jiranidha jechuudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu naannoo gabaa namoonni baay'een itti argamanii fi wantoonni gurgurtaa garaagaraa naannoo kanatti kan argamanii dha. Naannoo kanatti namoonni baay'ee ni argamu. Akkasuma illee namoonni gurguruudhaaf, kuun immoo bituudhaaf naannoo kanatti kan argaman argina.

Kan asirratti argaa jirru kun fardadha. Farda gulufaa jiruu fi bifa bareedaaf baay'ee miidhagaa ta'e kan qabu; fardi immoo Oromiyaa keessatti baay'ee jaalatamummaa guddaa fi kabaja guddaa kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru, namicha haala bareedaan rifeensasaa sirreeffate jirudha. Haalli sirreeffannaa rifeensa isaa kunis akka aadaa isaanitti yookaan naannoo benishangul gumuzitti kan beekkamudha. Haala aadaa isaaniitiin uffatee, rifeensasaa sirreeffatee kan jirudha.

Wanti nuti as irratti argaa jirru Kun namoota Konkolaataa seenuuf adeemanii fi namoota konkolaataa irratti meeshaa isaanii fe'achaa jiranii dha. Akkasumas konkolaataa addaa addaa kan namoota fuudhanii deemaa jiran kan agarsiisuu dha.

Kan naannoo kanatti argaa jirru kun namoota imalarra jiraniidha. Namoonni kun godaansaaf iddoo biraa deemanii iddoo kanatti immoo walitti qabamanii namoota jiraniidha. Namoota godaantota iddoo biraa deemanii iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraniidha.

Kan as irratti argaa jirru Kun namoota dawwaannaadhaaf adeemaa jiraniidha. Akkasumas lafa magariisaa ta'e irraa yeroo isaan bayyatanii deemaa jiran kan arginuu dha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun, suura maashina bishaan lafa keessaa qotee baasuudha. Kunnis meeshaa cimaa ta'ee fi baayyee qaalii kan ta'e yeroo inni bishaan lafa keessaa baasaa jirudha kan nuti arginu.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun konkolaataa namoota fudhatee geejjibee imalarra jirudha. Konkolaataan kun geejjibaf kan ooludha. Deemaa kan jiruu fi karaarra kan jirudha

Asirratti kan arginu gaazexeessaa beekamaa OMN irraa hojjetudha. Gaazexeessaan kun yeroo kana yeroo inni oduu dubbisaa jiruu fi akkasuma illee dhimma nageenyaa irratti akkasuma waa'ee loltootaa yeroo inni haasa'udha. Kana malees dhimma WBO yookaan Waraana Bilisa Basaa Oromoo yeroo inni haasa'aa jirudha kan arginu.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun iddoo seena qabeessa kan ta'ee fi bifa bareeedaan kan hojjetamee dha. Naannoo inni itti argamus Harar keessatti iddoo seena qabeessa dha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu baay'ee miidhagaa kan ta'e naannoo Oromiyaa keessatti kan beekamu uffata aadaa bareedaa nannoo Booranaatti kan beekamu dubartoonni uffatanii yeroo isaan ayyaana isaanii kabajaa jiran kan arginudha.

Suuraa kanarratti kan arginu rifeensa haala bareedaadhaan qopheeffattee akka aadaa naannoo Karrayyuutti miidhagfattee qopheeffattee kan jirtudha. Akkasumallee callee alaabaa Oromiyaa qaby adda ishee irratti hidhattee kan jirtudha.

Suurri asii gaditti arginu kun mallattoo dhaabbata 'appilikeeshinii' tokkoo kan ta'e dhaabbata beekamaa addunyaa kanaa 'Teelegiraamii' jechuudhaan kan nuti beeknu; namootni baay'eenis ittiin fayyadamu. Akkasuma illee wantoota garaa garaa irratti hojjechuudhaaf kan gargaaraniidha.

Suurri nuti asirratti arginuu, naannoo gabaati. Naannoo gabaa kanatti namoota gurgurtaadhaaf meeshaa isaanii qabatanii iddoo garaagaraatti socho'aa jiranidha kan nuti arginu akkasumas konkolaataa suuqiiwwan garaagaraa kanarra ittiin oofanidha jechuudha.

Kan asirratti argaa jirru kun mana fiilmii itti daawwatanidha. Fiilmii garaagaraa yeroo qophaa'e kan itti daawwatanidha. Manni kunis ulaagaa isaa eeggatee kan qophaa'e, teessoon garaagaraa kan keessa jiru akkasuma illee mallattoo mana fiilmichaa kan ibsu iddoo kanatti barreeffame argina.

Namoonni nuti asitti argaa jirru kun namoota barnoota isaanii sadarkaa garaagaraan baratanii xummuranii guyyaa eebbasaaniif iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraniidha. Akkuma duuba isaaniitti arginu kan biraan barattoonni kun barattoota mooraa Yuunvaristii Addis Ababaati.

Suura kana irraa kan argaa jirru kopheewwan gosa garagaraa baay'ee mimmiidhaganii jiranidha. Kopheewwan Kun kophee yeroo baay'ee dubartoonni uffataniidha. Kopheewwan Kunis haala adda addaatiin kan hojjetamanidha.

Iddoo kanatti kan nuti argaa jirru teessoo baay'ee miidhagaa ta'e sadarkaa isaa eeggate kan hojjatame waajjira garaagaraa keessa kan godhamu kunis galma tokko keessa kaa'amee yeroo inni taa'aa jirudha jechuudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun namoota iddoo garaagaraatii dhufanii wal bira jiraniidhaa. Innis sababoota garaagaraatiin wajjin dhufanii namoota suuraa ka'aa jiraniidhaa. Turizimiidhaaf biyyoota garaagaraatii kan naannoo Itoophiyaatti argamanii dha jechuu dha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu maashina wantoota garaagaraa keessa godhachuuf nu fayyadan akkasumallee qorrisiisuudhaaf akkasumallee iddoo ho'aa kaawwannuuf kan nu fayyadanidha. Maashinni kun kan ittiin beekamu firiizarii jedhamuudhaan beekama.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru dinnicha bifti isaa diimaa ta'edha. Dinnichi akkuma beekkamu, oromiyaa keessatti iddoo garagaraatti kan oomishamudha. Dinnichi kunis biyyoota keessaa gara biyyoota alaa, akkasumasillee biyyoota alaarraa gara keessaatti kan galudha.

Kan asirratti argaa jirru Kun, konkolaataa imalaa jiranii fi akkasuma illee namoota karaa irra imalaa jiran kan biroo immoo gamoo garaagaraa argina, akkasuma illee siidaa dhagaa irraa hojjetamee qophaa'ee jiru argina.

Suurri nuti as irratti argaa jirru meeshaalee mana keessaaf oolan naannoo gabaaf dhiyaatanidha. Namoonni arginu kunis namoota bituuf yookiin gurguruuf achitti argamanidha.

Kan asirratti arginu Kun barjaa mana barumsaa moodeelii komuniitii Yuniversiitii Salaaleeti. Manni barumsaa Kunis barrii seensa isaaniirratti kan maxxanfatee kan jirudha.

Suurri nuti as irratti argaa jirru kun suura nama beekamaa artistii Shukurii Jamaalidha. Innis artistii Itoophiyaa keessatti sirba Afaan Oromoo sirbuudhaan beekama.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun dubartii tokko dha. Dubartii daawwannaadhaaf naannoo fincaa'aa bishaanii deemtee teessee suuraa ka'aa jirtu dha kan arginu. Naannoo isheetti fincaa'aa baay'ee bareedaa ta'e argaa jirra. Bishaan baay'ee bareedu akkasuma illee dubartii tokkoo fi iddoo isheen teessee suuraa ka'aa jirtu argina.

Kan asirratti argaa jirru kun firiiwwan nyaataaf oolan keessaa isa tokkodha. Nyaataaf baay'ee barbaachisaa kan ta'e yeroo garaagaraatti namoonni baay'een kan fayyadamanidha jechuudha

Suurri asirratti argaa jirru kuni lukkuu jedhamee kan beekamu. Lukkuun kun immoo lukkuu gostisaa adii ta'edha. Lukkuun kun akkasuma illee kormaa ta'uusaadha; lukkuu kormaa jennee kan nuti waamnu jechuudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru Kun, konkolaataadha. Konkolaataa manaa baayyee miidhagaa ta'e, gosti isaa gurraacha kan ta'eedha. Akkasumas, konkolaataan Kun kan inni qophaa'e faayamee, cidhaaf kan qophaa'edha kana ibsaa jechuudha.

Suurri asirratti argaa jirru kun gabateen gurraacha. Gabatee gurraacha kana irratti immoo beeksisni garagaraa barreeffamee yoo jiru argina

Kan nuti asirratti argaa jirru kun, namoota hojiidhaf wajjira galaa jiranidha. namoonni kunis dhiira tokkof, dubara tokko yeroo isaan haala hojiisaani ittin ilaala jiranidha. akkasumalle kompiteera fayyadamudhan, hojii isaani yeroosaan hojjecha jiran argina.

Kan asirratti argaa jirru Kun dibatadha. Dibata qaama keenyaaf oolan keessaa tokkodha. Dibata kana yeroo garaagaraa qaama keenya irratti kan fayyadamnudha. Walumaa galatti Kun dibata qaama keenyaati jechuudha.

Kan asirratti argaa jirru kun namoota konkolaataa keessatti wantoota garaagaraa fe'aa jiranidha. Isaanis kanneen akka re'ee yeroo isaan teessoo jalatti fe'anii fi akkasumallee namoota fudhatanii yeroo isaan imaluudhaaf adeemanidha jechuudha,

Kan asirratti argaa jirru kun dubartii baayyee miidhagduu taate, uffata baayyee miidhagaa ta'e uffattee kan jirtu, uffata sadarkaasaa eeggate baayyee miidhagaa ta'e, isheenillee baayyee faayamtee miidhagdee kan jirtudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun dubartii baay'ee bareedduu taatee bifa uffata bareedaa qabuun faayamtee babbareeddee jirtudha. Uffanni kunis kan inni beekamu Itoophiyaa keessatti naannolee garaagaraatti kan uffatamudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kuni kopheedha. Kopheen kun bifa bareedaa ta'een kan qophaa'edha. Kopheen kun gogaarraa hojjetamee haala bareedaa ta'een, haala uffatnaaf mijataa ta'een kan qophaa'edha jechuudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru daandii ijaarsarra jiru akkasumallee osoo hin xumuramiin ijaarsarra jiruu fi namoota daandii kanarra deemaa jiran yookaan asfaaltii jennee isa waamnudha. Akkasumallee konkolaataa fayyinaan adeemaa jiran argina jechuudha.

Kan nuti asirratti argaa jirru waldaa kiristaanaa akkasumarree namoota waldaa kiristaanaa keessa taa'anii, namoota Waaqayyoon faarfachaa jiran, dhaggeeffachaa jiranidha. Isaan kun uffata waaqeffannaa tokko ta'e uffatanii Waaqayyoon kan waaqessan, amantaa Pirootestaantii jedhamee kan waamamu akkasumarree kiristaana kan jedhamu isaan ibsaa jechuudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu abbaa amantii tokkoo kan ta'e Phaaphaasii bareedaa warra Ortodoksii biratti kan beekamanidha. Hoogganaa waldaa kiristaanaa ta'uudhaan akkasumallee gaggeessaa waldaa kiristaanaa kan jedhaman.

Kan asirratti argaa jirru kun sanyii nyaataaf oolanidha. Sanyiin kun faca'ee biqilee erga guddatee fireesaa kan buuse kan nuti arginudha. Kunis kan ittiin beekkamu maqaansaa an oromiyaa keessaatti kan beekkamu mishingaa jennee kan nuti waamnudhaa jechuudha.

Suurri asirratti argaa jirru Kun, Meeshaalee gabaaf gurgurtaaf dhihaatan keessaa iddoon Kun immoo suupermaarkeetii jedhamuun yookaan suuqii jennee kan nuti beeknu. suuraan asirratti mul'atan kunis nyaataaf kan qophaa'anidha, waantota nyaatamanidha.

Kan asirratti argaa jirru kun kuduraa fi fuduraa keessaa kan nyaataaf oolu keessaa isa tokko dha. Kunis kan inni ittiin beekamu avokaadoo jennee kan nuti waamnu naannolee Oromiyaa keessatti baay'inaan kan oomishamaniidha.

Kan asirratti argaa jirru Kun, biqiltuu tokkodha. Biqiltuun kunis biqiltuu fayyaaf oolu yookaan qorichaaf ooludha . Qoricha garaagaraaf kan oolu biqiltuu baayyee barbaachisaa ta'edha.

Suura kana irratti kan nuti arginu, baayyee miidhagaa kan taate suura allaattii qilleensa irra barrisaa jirtuu argina. Allaattiin Kun bifaan adii kan taate gosoota allaattiiwwan barrisan keessaa ishee tokkodha.

Suura kana irratti kan nuti argaa jirru foonidha. akkasuma illee namoota foon kan fudhachuudhaaf iddoo kanatti walitti qabamanidha. Foon kunis iddoo garaa garaatti bafamee namoota gurmaa'anii dhufanii fuffudhachuudhaan adda qoqqooddatanii jechuudha.

Suurri asirratti argaa jirru kun suura namoota nyaata qopheessanii, namootaaf kennaa jiranidha. Warreen kaan immoo namoota nyaata sana nyaachuudhaaf achitti argamanidha. Nyaatichis gosoota garaa garaatiin qophaa'ee bareedee kan jirudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kunii callee jedhamuun kan beekamu dhaa. Yookaan ammoo faaya mormaa mormatti kan godhatani dhaa. Miidhaginaaf kan ooluu dha jechuu dhaa. Kana ibsa.

Kan asirratti argaa jirru kun dhiira tokkoo fi dubara tokkodha. Namoonni kun abbaa warraa fi haadha warraa yeroo isaan suura ka'an, uffata aadaa baay'ee miidhagaa ta'een faayamanii yeroo isaan suura ka'aa jiranidha kan nuti arginu.

Kan asirratti argaa jirru kun meeshaa manaa keessaa isa tokko dhaa. Meeshaan kun kanneen dhugaatiif oolan wantoota garaagaraa buusuuf kan oolan maqaan isaa 'Jokii' jennee kan nuti waamnu dha baay'inaan.

Suura kanarratti kan argaa jirru iddoo hawwataa ta'e, turizimiidhaaf baay'ee miidhaga ta'e, laftisaa dhagaadhaan kan guutee jiruu fi namoonni illee daawwannaadhaaf gara sana imalanii daawwachaa akka jiran agarsiisa.

Suuraa kana irratti kan arginu, namoota baayyee mimmiidhaganii jiran, uffata aadaa Oromoo kan ta'e keessa isa tokko uffatanii kan jiranidha. Uffanni kunis uffata naannoo gujiitti baayyee beekamuu fi Oromiyaa keessatti jaalatamummaa guddaa akkasuma illee namoonni Kun bokkuu illee qabatanii argina.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun kanneen amantii Islaamaa biratti baay'ee beekamu Quraana jennee kan nuti waamnudha. Quraanni kun amantii isaanii kan ibsudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun namoota sadiidha yookaan dargaggoota sadii badhaafamanii iddoo kanatti argamanidha. Badhaafni isaan badhaafamanis qarshii akkasumallee wancaa garaagaraati. Badhaasa kanas kan qopheesse dhaabbata soofii maalt irraa kan fudhatanidha kan nuti arginu.

Suurri nuti asirratti arginu kun dubartii baay'ee miidhagduu taatedha. Dubartiin kunnuffata aadaa Oromoo baay'ee miidhagaa ta'e kan uffattee jirtudha. Uffata wantoota gara garaan faayamee jiru, callee, uffata aadaa Oromoo naannoo Arsii kan ta’e uffattee faayamtee kan jirtudha.

Suurri asirratti arginu Kun 'barjaa' jedhamuun kan beekamu Afaan Oromoodhaan beeksisa garaagaraa kan ittiin maxxansanii beeksisaniidha. Innis kan ibsu mana yaalaa tokko kan ibsuudha. Naannoo isaa wajjin, iddoo itti argamu wajjin kan mul'isudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa bareedinaaf oolu yeroo cidha gara garaa yeroo sagantoolee gara garaa kan qophaa'u yeroo ta'u, suura faaya manaa, akkasummas illee sagantoota gara garaaf ooludha jechuudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun suuraa namootaa uffata aadaa Oromoo uffatanii shubbisaa jiranidha. Akkasumallee aartistii tokko as keessatti argina. Namoota shubbisaa naannoo Oromiyaa keessaa naannoo tokkoon shubbisaa jiranidha jechuudha.

Kan nuti asirratti argaa jirru kun manadha. Manni kun bifaa fi halluu bareedaadhaan akkaataa sadarkaa isaa eeggateen ijaarame kan jirudha. Kunis wantoota garaa garaaf, haala jireenyaaf yookiin daree barnootaaf kan ooluu danda'udha.

Kan nuti asirratti argaa jirru suupper maarketii tokko keessa dubartii dhaabattee jirtu. Dubartiin kunis kaffaltii ishee karaa appilikeeshinii tokkoo kaffalaa akka isheen jirtu argaa jirraa jechuudha.

Kan nuti asirratti argaa jirru dubartii buna danfistee buna buusaa jirtudha. Dubartiin kun uffata aadaa habashaa kan uffattee jirtudha jechuudha

Kan suuraa kanarratti argaa jirru dubartoota lamadha. Dubartiin isheen tokko yeroo ishee buna danfisaa jirtudha kan nuti arginu akkasumallee fuuldura isaaniitti kan nuti arginu daabboo fi albeedha.

Suurri kun kan inni ibsu Farda gootichaa Oromoon ittiin beekamu yeroo hundumaa farda utaalchisuudhaan Oromoon kan beekamudha. Isirrattis fardi kun yeroo inni utaalaa jirudha. Agarsiisa addaa irratti kan mul'atu dha, akkasummas illee namni tokko farda kana yeroo utaalchisaa jirudha kan nuti arginu. Oromoon egaa kanaan baay'ee beekamtii guddaa qaba.

Kan asirratti argaa jirru kun meeshaa mana keessaa keessaa isaan tokko yoo ta'u, kunis teessoo fi wantoota sagantaa garaagaraadhaaf fayyadani dhaa. Kanneen akka 'Podkaastii' yookaan waajjiroota garaagaraa keessatti illee faayidaadhaaf kan oolanii dha.

Suura kana irratti wantoota gara garaa argina. Kanneen akka maxxansa beeksisa gara garaafi yookaan yeroo yeroo itti arginudha. Asirratti yeroon illee maxxanfamee kan jirudha. As irraa yeroo ilaallachuufi akkasuma illee maxxansi gara garaa iddoo itti ilaalamudha.

Asirratti kan mul'achaa jiru yookaan suurri kunii suuraa bishaan fincaa'aa xiqqaa ta'ee biftisaa bareedaa qulqulluudhaan yaa'aa jiru dhaa. Kanaafuu, walumaagalatti, kan nuti asirratti arginu bishaani dhaa jechuu dha.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru dargaggeessa sirbaa jiru tokkodha. Innis bifa bareedaan uffata aadaa oromoo ibsu kan oromoo keessaa tokko kan ta'e uffatee kan jiru; akkasumallee harkatti gaachana qabatee kan jiru, harka tokkorrattimmoo ulee jennee kan nuti waamnu qabatee kan jirudha jechuudha.

Iddoo kanatti kan nuti argaa jirru hara baay'ee bareeda ta'e iddoo naannoo bareedaa ta'etti kan argamu daawwannaadhaaf illee kan oolu baay'ee miidhagaa kan ta'e naannoo kanatti argaa jirra. Bosonaanis marfamee kan jirudha.

Kan asirratti argaa jirru suurri kunii namoota deemsarra jiran yookaan turiizimiidhaaf wantoota garaagaraaf imalaa jiran yeroo isaan suuraa isaanii konkolaataa yookaan wantoota garaagaraa keessa taa'anii yeroo isaan suuraa kaasanii dha jechuu dha.

Kan asirratti argaa jirru Kun, meeshaa manaa keessaa isa tokkodha. Baayyee faayamee kan jiruu idoo siree ciisichaa afuuffee garaagaraa sagantaa tokkoof qophaa'e jechuudha.

Kan asirratti argaa jirru kun kitaabadha. Kitaabni kunis "ETHIOPIAN BUSINESS REVIEW" kan jedhu mata dureen isaa. Iddoo kanarratti kan nuti arginu barnootaaf kan oolu asuma ta'ee, akkuma ibsuuf yaalan dubartii tokko suurashee kaasanii kan agarsiisaa jiranidha.

Suurri nuti asirratti argaa kun kan inni ibsu barjaa dha. Barjaa yeroo jennu ibsituu hojii tokko kan ta'e innisii iddoo oolmaa dargaggootaa yookaan tapha garaagaraa kan of keessaa qabu dha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun suura laga yaa'aa jiru fi akkasumas illee konkolaataa laga kana keessa deemaa jirudha. Akkasumas namoota laga kana cehuutti jiran argina. Konkolaataan kunis daandii mijataa hin taane irra deema jechuudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru bifa yeroo galgala yoo ta'u, wanti nutimmoo asirratti argaa jirru suuraa waaqayyoon kadhachaa jirudha. Innis barreeffamni akkuma gubbadhaa ibsuuf yaalu dhiifama yeroo inni gaafachaa jirudha kana ibsa jechuudha.

Kan nuti suura kana irratti arginu konkolaataawwan garagaraa yeroo isaan karaa irraa dhaabbatanii fe'umsa uummataaf tartiiba isaanii eeggatanii deemuuf jedhanidha.

suurrenoti as irratti argaa jirroo kun dubartii tokkoo fi akkasumarri dhiira tokkodha duddubaa isaanitti imoo alaaba eetiyopiyaa fi naannole ishee argaa jirraa namoonni kun sirna walarqaa fudhessaa hangoo irratti yeroo hangoo isaaniif waadaa galanii fi waadaa galchisiisaa jiruudhaajechuudha